Kamar yanda muke gani a nan shi ne, baba ta zo domin haɗa ma ‘yan gida haɗin kumallo, karin kumallon safe wanda ake yi da madara ko kuwa da tuwo ko kuwa da koko ko kunu. Ya yin yin wannan karin kumallon safe za a zo a shiga madafa ko kuwa kicin, za a zo a sami tukunya a wanke ta, bayan an wanke tukunyar za a samu ruwa a zuba mata, sannan a gefe za a samu murhun a zo a tayad da wutar da ake, acikin wannan murhun, da ice ko kuwa da karmagi. Sannan bayan an tada wannan wutan za a zo a sami tukunyan a ɗora akan wutan nan, bayan an zo an sami tukunyar an ɗora akan wutan ruwan ya fara tafasa, sai a zo a sami, in aka ce madara, mutane, ‘yan gidan za su sha, za a zo da madaran sannan a zuba acikin wannan ruwan a rinƙa juyawa har ta yi kauri ya kai loka yanayin da za a sha. In kuma ba madara za a sha ba za a zo da gari domin yin tuwo za a kaɗa ruɗe a zuba sannan a samu muciya a rinƙa wannan, a rinƙa juyawa har sai yayi kauri.

Yawwa wannan kamar yanda kuke gani garke ne na akuya aka hasko. A cikin garken akwai wata mata ta zo da moɗa za ta tatsi madaran jikin wannan akuyan wanda ake kira da nono na akuya. Ana sarrafa nonon ne na akuya wajan yin karin kumallon safe a nan ƙasar hausawa da moƙotansu. A tattare da matar ga akuyar nan a jikin tirke a ɗaure, akuyar tana da kalan ruwan ƙasa da tsilli tsillin fari, inda matan ita kuma tana zaune a kan kujera ta sa hannunta a cikin hantsan akuyan tana sarrafawa tana fitowa da wannan madaran ta jikin akuyan a cikin wannan moɗa ta hannun ta. Inda a bayan matan kaman yadda muke gani ga wani yaro nan a ɗaure ta goya shi ta juya ta na kallon yaron ta nai mai wasa, shi kuma ya ba da hakalinsa a kan ta. Inda wannan shi ake kira da garken akuya inda ake ɗaure akuya, gida irin na ɗakin irin wanda ake kiwo na akuya ko akuyoyi.

Kaman yadda nake gani a nan shi muke kira kwakwan manja. Ita kwakwan manja wani kayan marmari da ake yin sa a nan ƙasa tamu ta Najeriya wadda bishiya ce wanda ake yin manja da ita. Kuma akwai wannan kayan marmari a jikinta, wanda ita ne take fitar da wannan mai wanda ake kira manja. Kaman yadda muka sani wannan bishiya ta kwakwan manja tafi yawa a kudu, inda arewa nan ma akwai su amman dai ba su da yawa kaman yanda suke a kudu. inda arewa ba a ko’ina ne take fitowa. To wannan an nuna mana yanda ake yin aiki, ake fitar da ita daga cikin kwansanta ne yanda in an gama kaɗota daga jikin bishiya za a tara ta a mazubi ko yanda za a zo da mata, mata su suka fi iya wannan aikin na ɓari kwakwan manja daga jikin kwansanta kaman yanda muke gani, gashi nan sun mata taron gayya sabida tana da yawa, in kuma tana da yawa in akai mata irin wannan taron, ana iya gamawa aikin ta da wuri, tunda tana zuwa ƙwaya ƙwaya ne kuma ƙwayan ƙwayan za ta ba da wahala wajan yin aiki wannan shine.

Wannan kuma kamar yadda muke gani shi kuma yanda ake yin aiki ne wajan fitar da manja daga jikin kwakwa na manja bayan an girbe ta daga jikin, an yi wannan aiki nata wanda ake ɓaɓɓare ta daga jikin ƙwansanta. To bayan an zo an yi hakan za a samu turmi, a samu wanda ya san aikin, in aka samu turmi za a zo a zuba wa'innan kwakwan, 'ya'ya na kwakwan wanda ake kira da kwakwan manja a cikin turmi, sai a zo a samu a rinƙa kirɓa su ana kirɓa su kaman abun da ake kira da casa kenan. Bayan an zo an yi wannan casar zai fito a cikin turmin nan ya daddame jikin sa, sannan a sa hannu a rinƙa ɗaukowa da harzar da ƙwallayen da komai ana sa rariya ko abun tata ana tace wannan harzar. Shi kuma man yana zama a cikin turmin kafin a tafi sarrafawa ta gaba. A cikin turmin a kesa hannun a rinƙa ɗebo harzar nan wanda za a ce ita ba ta da amfani a yayin yin man kwakwan manja kenan, yayin yin manja.

Wannan shi ake kira da girbi. Ma'anan girbi shi ne bayan ka zo ka shuka, abun da ka shuka a cikin gonarka za ka zo domin ɗebe amfanin da ka zo ka shuka a cikin gonarka. Ana yin sa ne tare da fatanya ko waɗansu abubuwa irin na aikin da ake yi ɓangaren girbi a gona. Shi girbi ya kasu kala biyu. Akwai girbin da ake yi wanda abubuwa ne masu yaɗo kamar su gyada, dankali da sauran su. Su wa'innan a cikin ƙasa, sai ka zo ka haƙa ƙasa tukunna za ka gansu, 'ya'yansu sannan ka fito da su. Sannan akwai girbi da wanda yake su kuma fitarwa su ke yi a jikin zanganiyarsu, za su fitar da ‘ya'ya a sama kaman su masara, ko dawa, ko shinkafa, su kuma a sama suke fitarwa a jikin itacen zanganiyarsu, za su fitar da 'ya'ya. Shi ma sai a zo ai wannan girbin a cire su daga jikin ƙasa, a sassare su da adda ko makamancin haka. Bayan haka ana zuwa da buhu ne, ko igiya in ka gama ɗebe amfanin gonar ka, to da wannan za ka ɗaure domin ka je kasa su a rumbu, ko ka kai gida a sassarafa shi kaman yanda aka saba.

Wannan shi ne yanda ake kwashe amfanin gona da aka girbe a kai su muhallinsu, ko a kai su gida, ko cikin rumbu inda aka tanada wajan ajiye wannan hatsi da aka zo aka girbe a cikin gona. Yayin yin wannan girbi, ana yin sa ne in damuna ta faɗi, ana samu buhuhuna ko igiya, ko wani abu makamancin haka, wanda za a zuba domin tara wannan abu amfanin gonar da aka zo aka girbe. Kamar yanda muke gani wannan an zo an girbe abin da aka shuka, an tara su a cikin buhu ana zuwa gefe inda babu komai, ko bakin gona, ana ajiye su yayin da za a zo da mota, ko amalanke domin ɗeba wa'innan amfanin gona da aka zo aka girgirbe aka zuzzuba su a cikin buhu, aka sa su a muhallinsu, domin kai su gida a sarafasu. Wanda ba su bukatan ganye a cire ganyansu, sannan kuma ganyen ma ana amfani da shi ne ɓangaran bawa akuyoyi abincin su, sannan ana amfani ma da ƙararai ma, kararan su wajan yin bukka da sauran aikace_aikace, ko yin itace, wanda ake yin girki da shi.

Wannan kamar yanda muke gani kiwon noman kifi ne za a tafi ko girbe wanan kifin da ya taru a cikin komi na ruwa. Shi wannan ramin da ake kiwon kifi ana samun sa ne yayin da aka zo aka haƙa, aka fidda wata ƙasa mai yawa, ko wanda za a je a yi gini ko a je a yi fadala. To in aka zo za a zo a sami ruwan da yake wucewa yana taruwa koko ruwan sama yana taruwa a cikin wannan komi. To kifayan ya danganta in suna wucewa ta cikin wannan ramin to kifayan za su dinga zama suna hayayyafa a cikin wannan ramin. In kuma ba sa wucewa za a zo a samu iri na kifi a zo a zuzzuba a ciki, bayan an zuba wannan iri na kifi suka zo suka fara girma suna cin abinci daga jikin kwatan da take biye biye a jikin wannan ramin, ko kuwa ruwan da yake biyowa. In kuma ba haka ba za a iya zuwa a ringa zuba masu abinci domin su girma. In suka gama wannan girman ne za a zo da fatsa, ko kuwa komi, ko kuwa raga domin kama wannan kifayen da suke ciki a kai su kasuwa a siyar koko a je gida a sarrafa a ci abinci da su.

Kamar yanda muke gani wannan yanda ake yin girbi ne. Girbi wanda ake kira da girbi na masara. Masara kamar yanda muka sani ita ma ana shuka ta ne yayin da damuna ta taho, domin ita ma tana buƙatar wannan ruwa na sama. Yayin da aka shuka ta, ta kai lokacin da za a zo a cire amfanin noma, amfanin gona kenan, ita masara tana yi a jikin kara. Ma'ana zangariyan kara kenan. To ana amfani da wannan dama ne domin a cire ita kanta masaran daga jikin wannan zangariyan, daga baya kuma a zo da adda ko makamancin haka a datse wannan zangariyan daga tushe domin yin wasu abubuwan kamar yin itace, ko rumfan gida da sauran su. In aka zo aka ciccire wa'innan masaran, ana tara ta ne a waje guda, yayin da aka tara ta a waje guda, za a zo a samu a cire mata wannan gida na ta. Ma'ana kamar ɓawo kenan. Bayan ɓawon akwai wasu zare zare daga jikanta, wanda ake kira da harza shi ma ana cire shi, sannan a zo a samu turmi ko makamancin turmi, ko wani buhu haka a zuba su domin yin wannan abu da ake kira casa a haka ‘ya’yan masaran za su fita daga wannan sosuwan.

Yauwa kamar yanda muke gani wannan kuma yanda ake yin girbi ne, girbe irin na dankali. Dankalin na hausa gashi nan shi kuma dankalin hausa ana haƙo shi ne a ƙar ba kamar yanda masara take, wanda take ‘ya’yanta sun bar shi a ƙasa yake yin na sa ‘ya’yan ana samu ƙasa ne mai laushi inda ake shuka shi kuma wajan ana son inda ruwa ne yake ɗan zuwa sosai da sosai, inda ƙasan za ta fi ɗan laushi ta ratsa can ƙasa domin ya samu daman tafitowa. Yayin da aka shuka shi a gona, ana gane yin sa ne idan an ga ƙasan tana kumbura, ko kuwa tana tsatstsagewa. Ana amfani da fatanya ne, ko makamancin fatanya, kayan aikin gona, domin haƙo shi. Saboda kar a ji mai ciwo ana riƙe ganyan da ya fito da shi yayin shukawa, sannan a ringa haƙa ƙasana a hankali a hankali da dabaru irin na manoma. Bayan an yi haka za a fito da shi a tara shi ko a saman ƙasan ne, ko a gefanta, sannan daga baya a zo a sa su a cikin buhu.

Kaman yadda kuke gani a nan shi kuma ana nuna yadda ake yin noma ne na abubuwan da ake birne su, wanda suke fitowa suke yaɗo a cikin ƙasa kamar su dankali, makani, gyaɗa, rogo da sauran su. Su wa'innan abubuwan ana amfani da irinsu in an birne su, suna fitowa da ganye yayyin da suka fito da wannan ganyan shi ne shukkan ka da kayi tayi kenan, sannan ka zo ka ringa ba da ruwan ka ɗauki addadin da ake son wannan shukan ta yi kaman wata ɗaya, wata biyu ko kuwa wata uku wainsu ma har sama da haka ana gane yin wannan abubuwan ne ta yanda ƙasa take kumbura, sannan ana iya haka wa a fito da ko guda ne daga cikin su domin tabbatar wa da cewa wannan abun yanayi ko baya yi. Ya samu dai dai wajan da yake so da ƙasan da yake so, da ruwan da yake so ko ko bai samu ba. to a haka ake ganewa. Yayin yin wannan abun ana zuwa a taho da da fatanya ne ko a ɗauko wani abu wanda za a haƙo su daga cikin ƙasa ana riƙe ganyen su ne domin an san cewa akwai ‘ya’ya a wajan sannan a ringa haƙawa a sannu sannu har su fito a tara su a gefe ko ko a cikin buhu.

Wannan kaman yadda muke gani su mutane ne wanda suke da sana'a. Sana'a kuma ita ce taimakon manoma kenan, wajan dafa masu abinci a kowacce gona yawanci gona akwai su a cikin gonar ko kuwa a bakin gonar, su ne masu kai wa manoman abinci yayin da suka yi aiki suka gaji, za su zauna hutawa, a ‘yar hutawan nan ne za a kawo ma manoman abincin da suke buƙata domin su ci su cigaba da wannan aikin. Suna zuwa su samo ruwa ne, su samu hatsi, sannan su zo su dafa kallar abincin da manoman suke so. Sannan akwai wasu waɗanda suke zuwa da abincin na siyarwa wanda abinci ne a rufe wanda za ka faɗa na nawa kake so, inka faɗa nawa nawa kake so, sai a zuba maka dai dai adadin kuɗinka domin kaci, kaci gaba da wannan aiki ba sai ka je gida ba. Sannan suna da amfani wajan tattara ma amfanin gonarka waje ɗaya a ɗure su a cikin buhu, sannan a fito ma da su bakin gonar saboda ka kai su ma’adanan su, su zuba maka su a jaki ko a amalanke ko kuma makamancin haka.

Kamar yadda muke gani, wannan gona ce amma gonar ba gyararriya ba. Shi rashin gyaran gonar yana kawo matsala ne za a iya yin shuka a samu matsaloli kamar haka. Kamar ƙin girman amfanin gona ko kuwa rashin fitowar wannan amfanin gonar, ko kuwa cutar da wanda zai yi noman a cikin wannan gonar. Cutar da wanda zai yi noma a cikin wannan gonar shi ne kamar in akwai ƙaya a ciki ko kwalba yayin da yake yin wannan noman to ba zai ƙulla da ita ba, za ta iya illata shi. Sannan akwai shukoki wanda suke fitowa kamar ciyawa haka. Ita kuma ciyawan ana iya ƙin fito da amfanin gonar ya girma kamar yadda mai gona yake so a cikin gonarsa tana iya kuma kashe irin da mutun ya birne a cikin wannan noman. Sannan ana so a zuba wa ƙasar taki wanda takin nan shi zai sa in an yi shukan abun da ake so ya fito ya fito da girmansa da sauransu. Sannan akwai ciyawu ko karare wanda mutum ya yi shukkan ta bara bai kwashe ba to a wannan lokacin zai iya zuwa ya kwashe su a cikin gonar.

Yauwa kamar yanda muke gani wannan wa’insu kala_kala ne na fulawoyi da suke fitowa a waje mabambanta wanda za ka ga akwai masu san ruwa, akwai wanda su kuma ba sa son ruwa da yawa. Wanda za ka iya sati ma ba ka ba su ruwa ba. Akwai wanda su kuma kullum sai ka ba su ruwa, sannan akwai wanda suke son ƙasa mai laushi, akwai wanda su kuma ba wannan ƙasa mai laushi suke so ba, sun fi son mai tauri. Wa’yansu kuma za su iya yi a ƙasa ma wa’yansu kuma ko a leda ko kofi ka samu ƙasa ka zuba za su iya yi. Kuma akwai masu buƙatan hasken rana sosai da sosai, akwai wanda hasken rana kashe su yake yi. Wanda ba sa buƙatan hasken rana sosai da sosai sannan akwai masu yi a cikin duhu, akwai masu yi su kuma dole sai a cikin wannan hasken. Sannan kalolinsu yana fitowa wata ja za ka ganta, wata yeluwa, wata kuma koriya, wata kuma ruwan shan shan bali za ka ganta. Sannan suna fitar da ‘ya’ya, akwai marasa fitar da ‘ya’ya suma daban suke kalan su suma daban suke. Sannan kuma akwai masu kala kala akwai wanda take kalanta ya bambanta da wace za ta iya hada kala kamar guda biyar a jikinta.

Wanan kamar yanda muke gani gona ce. Gona kuma ana gyarata wajan yin kunya kunya kafin iya shuka. Ita kunya kunya ana zuwa da fatanya ne koko kayan aikin noma, a zo a samu a ringa tara ƙasa a layi domin ta yi tudu a yi abin da tsari. Layi bayan layi, in aka zo za a ringa samu wannan tudun ƙasa wajan zuba iri. To yayin yin wannan kunya kunya, idan mutun ya zo ya haƙo wannan ƙasar, hagu ya ɗauko har ƙasar dama sai ya tara su a tsakiya. Yayin da ya tara su a tsakiya, zai zo ya cire ‘yan ciyayin da suke jikin wannan kunya kunya. Bayan ya cire wannan ciyayin da suke jikin wannan kunya kunya, ƙasan za ta yi laushi sosai da sosai yanda mutum zai iya zuwa ko da hannu ne ya sa ‘yan yatsunsa domin yin domin zuba wannan iri nasa, wanda zai burne. Bayan ya burne wannan irin zai tafi gaba har sai ya gama wannan layin kunya kunyan sannan sai ya ƙara komawa wani layin da yake jikin wannan kunya kunya ana yin sane da yawa a cikin gona.

Wannan kamar yanda muke gani bayan mutun ya je ya girbe amfanin gonarsa to akwai wasu abubuwa da ake amfani da su kamar karare haka ko wani amfanin gona haka, makamancin kara. Kamar inda muke gani anan, shi wannan ana amfani da shi ne wajan yin wani abu mai muhimmanci kamar saƙa ko rumfa ta gida da sauran su. Amma yawanci an fi yin saƙa ko kuwa fitar da ƙwaya daga jikin wannan abubuwa da aka zo da shi daga cikin gona. Ana amfani da kaba wajan yin saƙa, ana saƙa kamar riga, ko takalmi domin sawa wajan yin ado. Sannan ana iya amfani da feshi wajan ɗaure shifci na saman ɗaki kenan wa'inda za a zo a yi rumfa na saman daki domin kare ruwa ko rana a rufe wannan ɗakin da shi. Sannan kuma ana iya zuwa a saka shi wajan yin rumbu domin ajiye amfanin da aka noma.

Kamar yanda muke gani wannan yanda bayan mutun ya girbe amfanin gonansa ne zai tafi izuwa kasuwa domin kasawa ya siyar. A wannan girbe amfanin gona akwai mutane da suke kasawa kamar kashi gida uku kenan, kashi na farko wanda za su yi musanye da ɗan uwansu ya ba shi abin da ya shuka shima ya ba shi. Kamar masara da dawa, ko shinkafa da wake, ko dankali da doya. Sannan akwai wanda mutun zai ware domin ci a gida da shi da iyalansa wanda za su ɗauke shi har wannan shekaran, sannan akwai wanda mutum zai ware domin kaiwa kasuwa ya siyar ya samu kuɗaɗe na wanda zai kashe kenan, sannan da wanda zai yi noma da zai yi na gaba. Yawancin mutane sun fi yin wannan noma wanda za su siyar su samu riba a cikinsa. Mutun zai iya kaiwa kasuwa ya siyar wa da masu kasuwa wannan abin da ya girbe ɗin, sannan mutum yana da na shi shago zai zo ya karkasa shi kamar yanda kasuwa take ci, kwano kwano, kugu kugu ko makamancin haka.

Wanan miya ce wanda ake yin ta ta wake yayin yin wannan miyan wake, mutun zai samo wakensa ya cire shi daga cikin kwansan sa, ya gyara shi, sannan ya samo ruwa mai kyau ya zo ya zuba a cikin murhun, ya tada murhunsa, ya zuba wuta, ya zuba ruwansa a cikin tukunya. Yayin da ya zuba ruwansa a cikin tukunya, ruwan ya fara zai zo ya zuba kayan ƙanshi da sauran su. In ya zuba kayan ƙanshi sai ya zo ya samu wannan wake na sa shi ma ya zuba shi ya rufe. Bayan wannan wake ya fara dafuwa, sai ya zo ya buɗe ya jujjuya shi inda bai dafun ba shima ya ƙarisa wannan dafa shin, sannan ya zo ya zuba abin da ake buƙata kamar albasa, ko alaiahu da sauran su. Bayan ya zuba wannan ana kiransa fatan da wake kenan, ko kuwa miyan da wake sannan zai je ya samo abin da masarafin da zai runga zuwa yana haɗawa da wannan miyan kamar dankali, ko doya, ko makamancin haka. Shi fatan wake ana amfani da shi ne yana riƙe ciki sosai da sosai, sannan yana ƙara lafiya ga jiki. Mutane da yawa suna son sa.

Wannan kamar yanda muke gani yanayi ne yanda ake girbin dankali a cikin gona. Shi dankali yana cikin tsirai masu tsurowa da ganye a sama amma amfanin su a cikin ƙasa suke a burne ba kamar masara ko dawa wanda suke da zarganniya a sama ba. Ana samun ƙasa ne mai laushi wanda za a zo ai wannan shukan ta su, sannan wajan ana buƙatan mai danshi, ko kuwa a dinga mai ban ruwa akai akai yanda zai samu wannan ƙasan tai wannan danshin. Yayin da mutum ya zo girbi wannan dankalin nasa, to zai zo ya ringa haƙa cikin ƙasa ya riƙe jikin wannan ganyen nasa, sannan ya ringa haƙawa a hankali a hankali domin ciro wannan ‘ya’ya da wannan dankalin da yayi yana tara su a gefe. Yawancin mutun yafi samun lokaci guda in ma ba zai iya shi kaɗai ba zai iya samo masu aiki su zo su yi aikin gayya a wannan gona tasa domin a fitar da dankali nasa a lokaci guda.

Wannan shi ne yanda ake yin kwakwan manja. Ita kwakwan manja bayan mutun ya je ya samo kwakwan sa da ke cikin gona, an zo an sarafa ta an cire ta daga cikin wannan kwansuwo na ta, an gyara ta. To zai samu iya ‘ya’yan kwakwan manja ne wanda aka zo aka kirɓa su a cikin tirmi ko makamancin tirmi, yayin yin wannan mai na kwakwan manja, mutun zai iya zai zo ya samu wajan yayin da aka gama girbe wannan kwakwan manja, mutun zai zo ya samu waje wanda yake kamar turmi ko kuwa kamar rijiya, zai zo ya haƙa, ya gyara wajan ya iya yi mai siminti sosai, inda ita man da kwakwan ba za su ringa zuraye wa ba su tafi wani waje ba ko kuwa su ɓaci. Ana yin wannan abu ne na manja da jiki, da hannu, da kafa, yayin da mutun zai ringa samun wannan kwakwan da ya zuba a mazubinsa yana cukurkuɗawa yana tattakawa da hannu, a haka har shi kansa manja ya fara tsanewa daga jikin kwakwan. Wannan ƙwallayan na kwakwan manja da suke.

Kamar yanda muke gani wannan shiri ne na karin kumulon safe a ƙauyikan mu da suke karkara. Shi karin kumulon safe ana yin sa ne kafin a fita aiki, sannan ana yin sa ne da abu mai riƙe ciki. Kamar yanda muke gani a nan wajan shi ne gashi nan ta aza wuta ta samo itace da kararai ta tayar da wuta, sannan ta samu tukunyan ta ta zuba ruwa, ta ɗaura a jikin kan wannan murhu nata. Bayan ta ɗaura wannan ruwan da yake jikin murhun na ta gashi nan a gefe kuma tana gyara garin da za ta zo tai aikin sa in ruwan ya gama dahuwa. Sannan ana yin karin kumulon safe kamar da madara, madaran wanda aka tatso daga jikin Saniya, ko kuwa akuya, ko raƙumi domin sarafa shi da wannan ruwa, wanda za a zo a jujjuya domin a yi madara da shi. Sannan ana iya yin koko ko kunu da gari yayin da ruwan ya gama dahuwa za a je a ɗauko wannan gari a sami moɗa ko mazubi sannan a zo a ɗauko wannan ruwan tafashashe a zuba a ciki, sannan a ɗaure ya ba da koko ko kunu.

Kamar yanda muke gani wannan a yanda aka saba yanda ake yin girki ne a cikin ƙauyukanmu da karkaranmu da burananmu. A duk lokacin da mace take girki ta fi son ta ɗaure yaronta har dai ba bacci yake yi ba a baya, saboda gudun kar yaron nan ya raba mata hankali, ya dame ta da yin kuka. A lokacin da ta ɗaure yaron nan shi yaron ya san girki ake yi yunwa za ta ragu, domin ya kwantar da hankalinsa abinci ya kusa sauka. Sannan dalilin da ya sa ake ɗaurewa kar ta je hankalinta shi ma ya ƙara rabuwa yaron ya tafi yawo ko kuwa yana ɗaki yana mata ɓarna. Shi girki abu ne na natsuwa sosai da sosai ga mace dole sai tana natse tukunan za ta yi kamar yanda muke gani a nan wajan girki ya kusa sauka tunda ga wuta nan ta kama ganga ganga, kuma abin da ke cikin tukunyan shi ma ga shi nan sai turiri yake yi, har an zo ga jujjuya shi sabida kar ya ƙone. Ga goyan nan a bayan matan tana yin girki tana lallashin goyan, sannan tana juya abin da yake cikin wannan tukunya ta ta. Sannan tana sarrafa watar kar ta yi yawa kar tai kaɗan.

Kamar yanda muke gani wannan wani kogi ne ko mu ce waje wanda kifi tarwaɗa take rayuwa. Ita tarwaɗa ba ruwanta da sai ruwa wanda yake tsaftatace ta na iya fitowa a wajan da yake da ruwa da kuma taɓo. A yayin da wannan tarwaɗa take wannan rayuwata ta tana amfani da wannan ruwa domin rayuwa da ita da ‘yan uwanta. Shi dai kifin tarwaɗa ya bambanta da raguwan kifi kamar karfashi, shi yana kama da mage ne, sannan a jikinsa yana da ƙayoyi, sannan zai iya wa kansa rami domin ya shiga wannan ramin ya ɓuya. Sannan ana yin kiwo ko girbe wannan kifi ne a cikin wannan pond ɗin wanda yayin da mutun yake so zai iya zuwa ya zuba masu ruwa domin su fito ko kuwa yai dabaru irin na kama wannan kifi wanda ake kira da kifi na tarwaɗa kenan. Ga dukkanin alamu wannan ba mutun ne ya ƙirƙiri wajan yin kifin ba, wajan kifin ƙasa ce ta taru da ruwa shi ne kifin suka fiffito.

Yauwa wannan kamar yanda muke gani matashi ne yake cikin gona yake yin noma kuma ga dukkanin alamu wannan noma da yake yi shi ne noma damuna. Sabida gashi nan a cikin gona babu inda bai yi kore ba. Wanda shi bambancin noman rani da na damuna kenan. Shi noman rani iya inda kake ban ruwa ashe nan tsirai suke fitowa. Amnan shi noma damuna za kaga ko’ina da ina ya yi kore shar ya fiffito. To wannan matashi gashi nan a cikin gona ya cire rigansa, ga dukkanin alamu wannan aikinsa ne, kuma aikin ya zo yi babu lalaci a jikinsa, balantana ganda. Irin wannan matashi shi ne in aka ba shi waje ya noma za ka ga aiki sosai da sosai, aikin kuma koda nasa ne ko kuwa na biya basu da lalaci kamar su a cikin gona ana iya masu kirari ma da nomau. Nomau an san shi shi ne wanda shi ba shi da sana'a in ba ta noma ba, kuma komai yawan gona zai iya gama ta musaman in yana da abokan tayawa, zai iya gama ta a kwana ɗaya, ko kwana biyu, ko kuwa kwana uku.

Wannan ita ake kira da kwakwar-manja, wato ita kwakwar-manja a nan mun san ta ta na yi a kudu sannan ta na yi a arewa, amma ta arewar tafi, saboda yanayi na ƙasarsu da yanayin yadda suke samun ruwan, itama ta na buƙatar ruwa sosai da sosai, kafin yuwuwar yayin yin nunarta kenan, sannan su kudu su na samun damuna ne sau biyu a cikin shekara, kuma su na samun ruwa mai tsayi shiyasa tafi yawa a can kudu kenan, bayan haka wannan kwakwar manjan bishiyarta ta rabu kala guda biyu, akwai bishiyar da ta ke yi mai tsayi, sannan akwai wadda ta ke ba ta da tsayi, ya danganta da yanayin irin da aka saka ya ke yi wannan kwakwar manjan, yayin yin wannan in ce noma irin na kwakwar-manja in lokacinta ya yi ta nuna za'a samu wanda ya iya cireta daga jikin bishiya sai a samu buhu, a samu igiya sannan a samu adda. Da farko za a je da buhun a sassaka a jikin wannan gundumar ta jikin kwakwar-manjan wato mai yawan nan da mu ke gani, sannan in an ɗaureta a ciki sai a samu igiyar a ɗaure buhun, sannan akwai wanda in an yanke shi kuma zai janyo da wannan igiya zuwa ƙasa, in ya janyo zuwa ƙasa sai a, ajiye ta, in aka aje kamar yadda ake gani a gundumar nan kowace ƙunduma zamu iya samun kwakwar-manja guda ɗari, koko zuwa ɗari uku a jikin guda ɗaya, za a samu wanda suka iya aikinta sai su ciccire daga jikin wannan gunduma tata, wannan 'ya'yan na kwakwar-manja. yayinda aka zo aka ciccire daga jikin wannan gunduman ta jikin uwar jikin kwakwar-manjan, to sai a ware me za'ayi da wannan kwakwar-manjan, ita kwakwar-manja zai yiwu duk ana iya dafa ta a ci ai mata romo na miya kenan, sannan kuma kwakwar-manja ana iya zuwa a sarrafata domin yin manjan da ake amfani da shi.

Wannan yana nuna mana yadda ake fitar da manja daga jikin kwakwar manja. Da farko dai mutum zai samu kwakwarsa, yayin da ya girbe daga jikin bishiya, ta kwakwar manja. In ya gama wannan girbi, zai sauko da wannan ƴaƴa na kwakwar manjan, bayan ya sauko da wannan ƴaƴa na kwakwar manjan, zai gyaggyara su ya cire iya ƙwallon da yake ɗauke da kwakwar manjan. Bayan ya yi wannan gyaran ya ciccire su da farko, zai zo ya dafa wannan ƴaƴan na kwakwar manjan. Bayan ya dafa shi, wannan ƙwallon, ya fara silala, ya fara laushi, sannan sai ya zo ya ɗauko, ya zo ya samu turminsa, kamar yadda muke gani wannan dai ana cire manjan ne, ta hanyar gargajiya. ga turmin nan, kuma ga mai wannan aiki, na cire man daga jikin kwakwar manjan. Ma'ana sarrafa mai daga jikin wannan kwakwar manjan. To bayan mutum ya dafa, zai zo ya ɗauko ta, ya sami turminsa, ya zo ya zuba. Bayan ya zuba wannan, ƙwallayen da ƴaƴa na kwakwar manjan, zai zo, ya samu hannunsa ya riƙa mutstsukawa bayan ya sa hannunsa ya fara mutstsikawa, wannan, tsokar da ke jikin kwakwar manjan za ta fita ƙwallon ya yi daban shi ma wannan sosuwar To a jikin wannan, sosuwar da take jikin ƙwallon a nan man kwakwar manja yake. yayin da mutum ya fara wannan sarrafawar zai fara fita. In ya fara fita, sai ya zo ya sami kwando, bayan ya samu kwando, zai zo ya samu hannunsa, ya riƙa yaɗowa, yana tace wannan sosuwar ta jikin kwakwar manjan. Bayan ya tace, ya ware, ƙwallon daban, wannan sosuwar daban. To man, zai tsaya a ƙasa ne. Bayan ya tsaya a ƙasa sai ya samu, moɗa wanda zai rinƙa yaɗe wannan ruwa na sama. zai gan shi ya zo da wata kala shi kuma man, yana ƙasa, ko kuwa man, yana sama. zai haɗe da ruwan to sai ya fara yaɗe wannan man da yake saman ruwan, shi kuma yana ƙasa. Yana ware tsakanin ruwan daban. Da kuma wannan dattin, duk zai fitar da shi. Zai amfani da kwando ne, ko rariya, wajen tace wannan. wannan dake tsaki-tsakin, da ƙasar da take ciki.

Wannan yana nuna mana yadda ake fitar da manja daga jikin kwakwar manja. Da farko dai mutum zai samu kwakwarsa, yayin da ya girbe daga jikin bishiya, ta kwakwar manja. In ya gama wannan girbi, zai sauko da wannan ƴaƴa na kwakwar manjan, bayan ya sauko da wannan ƴaƴa na kwakwar manjan, zai gyaggyara su ya cire iya ƙwallon da yake ɗauke da kwakwar manjan. Bayan ya yi wannan gyaran ya ciccire su da farko, zai zo ya dafa wannan ƴaƴan na kwakwar manjan. Bayan ya dafa shi, wannan ƙwallon, ya fara silala, ya fara laushi, sannan sai ya zo ya ɗauko, ya zo ya samu turminsa, kamar yadda muke gani wannan dai ana cire manjan ne, ta hanyar gargajiya. ga turmin nan, kuma ga mai wannan aiki, na cire man daga jikin kwakwar manjan. Ma'ana sarrafa mai daga jikin wannan kwakwar manjan. To bayan mutum ya dafa, zai zo ya ɗauko ta, ya sami turminsa, ya zo ya zuba. Bayan ya zuba wannan, ƙwallayen da ƴaƴa na kwakwar manjan, zai zo, ya samu hannunsa ya riƙa mutstsukawa bayan ya sa hannunsa ya fara mutstsikawa, wannan, tsokar da ke jikin kwakwar manjan za ta fita ƙwallon ya yi daban shi ma wannan sosuwar To a jikin wannan, sosuwar da take jikin ƙwallon a nan man kwakwar manja yake. yayin da mutum ya fara wannan sarrafawar zai fara fita. In ya fara fita, sai ya zo ya sami kwando, bayan ya samu kwando, zai zo ya samu hannunsa, ya riƙa yaɗowa, yana tace wannan sosuwar ta jikin kwakwar manjan. Bayan ya tace, ya ware, ƙwallon daban, wannan sosuwar daban. To man, zai tsaya a ƙasa ne. Bayan ya tsaya a ƙasa sai ya samu, moɗa wanda zai rinƙa yaɗe wannan ruwa na sama. zai gan shi ya zo da wata kala shi kuma man, yana ƙasa, ko kuwa man, yana sama. zai haɗe da ruwan to sai ya fara yaɗe wannan man da yake saman ruwan, shi kuma yana ƙasa. Yana ware tsakanin ruwan daban. Da kuma wannan dattin, duk zai fitar da shi. Zai amfani da kwando ne, ko rariya, wajen tace wannan. wannan dake tsaki-tsakin, da ƙasar da take ciki.

Wannan shi ne yake nuna cigaba na fitar da manja daga jikin kwakwar manja mutum bayan ya gama wannan duka wannan kwakwa tasa ya sa ta a cikin turmi ya kirɓa ta da taɓarya ko kuwa ya sa hannu ya mutsittsika wannan ruwan?? zai haɗiye tare da ƙwalluwar da soson jikin wannan kakar, ma'ana tsokar jikin kwakwar manjan hadewar mutum zai zo ya samu mabambantan kwanukansa da farko zai samo kwando shi wannan kwandon amfanin sa shi ne zai din ga sawa a cikin wannan tirmi nasa wanda yake sarrafa wannan manjan a ciki in ya sa zai dinga tsamewa to shi ruwan da man kwakwar manja zai ringa yin ƙasan wannan shi ne zai rinƙa dauko duk wani datti da ƙwallo da sosuwa ta jikin wannan kwakwar manja wanda ta fitar da manjan daga jikin ta bayan ya samu zai rinƙa sa hannu yana matsewa hannu ɗaya ko kuwa hannu biyu sannan yana riƙe da wannnan kwandon umm zai rinƙa ajiye wannan ƙwallayen daban saboda su ma akwai amfanin su sannan zai rinƙa ajiye wannan soson da manja ya fita daga jikinsa saboda shi ma akwai amfaninsa daban to bayan mutum ya gama kwashe wannan sosan da kwandon nan, da tare da kwando da kwallon jikin kwakwar manja to zai zo wajen ware tsakanin ruwan da kuma man da yake ziryan shi ma man yana kasu wa kashi biyu akwai wanda yake mai ja mutum zai kwashe mai taɓo din wanda yake da ƙasa-ƙasa kenan a ciki bayan ya kwashe shi sai ya ƙara dafa shi sannan ya kwashe iya manjan shi ma zai gan shi a jikin wannan turmi sannan bayan ya yade wannan man zai amfni da kwanikansa ya ware man da yake buƙatar dafawan da man kuma da baya buƙata wannann ƙara dafawa a ciki, sannan ya ware shi kuma ruwan daban wanda shi kuma yana cikin turmin yayi ƙasa

Kamar yanda muke gani wannan ita ce bishiyan gwanda. Bishiyan gwanda bishiya ce wanda ake samun ta a arewa, amma mafi akasarinta dai an fi samun ta a ƙauyuka na kudu acikin ƙasar Nijeriya. Gwanda wata bishiya ce na kayan marmari wadda take kamar haka; tana da bishiyat ta wadda ba ta tsayi sosai da sosai, amma tana fitad da ‘ya’ya manya-manya kamar kabe na kabewa ko kuwa na kankana. Sannan ‘ya’yanta suna zuwa a cuccure kamar guda bibbiyu ko uku-uku, sannan akwai mai fitad da guda ɗaya a jikin ‘ya’yan nata. Ita bishiyar gwanda tana da koren ganye, sannan kuma ganyen dogaye ne, dogaye ne, sannan ita kuma gwandar yawanci in ta nuna tana zuwa yaluwa, amma in ba ta nuna ba itama tana kasancewa a matsayin koriya. Sannan bayan mutum ya gama girbe ta in bata nuna ba ana iya zuwa a nika ta, ma’ana a zuba mata ko toka ce ko kuwa abu mai danshi, a ajiye ta, ta ɗau kwanaki kafin a ɗauko a sarrafata wajen aikin gida ko ci haka ko a kai kasuwa.

Kamar yanda muke gani wannan shi ne yanda ake yin gyaran rogo bayan girbi daga cikin gona. Shi dai rogo mun sani ‘ya’yan itatuwa ne masu yin ‘ya’ya a ƙasa wanda su ma haƙo su ake yi kamansu doya, su dankali ko kuwa makani. Ana iya zuwa ayi aikinsu a kan, in aka tara shi a waje ɗaya ana fere shi ne ta hanyoyi da dama kamar a soka mai wuƙar a dinga bi da wuƙar ana ƙasa da ita ana fere wannan fata na jikin nata ko ɓawo na jikin nata. Sannan ana iya riƙe shi kamar yanda ake fere rake a fitar da wannan ɓawo na jikin nasa, a tara shi iya farin rogon a waje guda. Za a je a shanya shi ya bushe, ya yin da gama bushewa ana amfani da shi wajen yin garin rogo a ƙasashenmu da ƙauyukanmu. Shima garin rogon ana amfani da shi sannan a iya zuwa a sarrafa shi a yi teba da shi ko makamancin haka. Sannan ana iya zuwa a mar iya a niƙa shi a yi tuwo da wannan gari wanda ake kira da garin rogo, shima daga jikin rogo ake fitad da shi.

A nan Najeriya muna da kala kala har wajen kala uku na karin kurin kumallon safe da mukeyi yayin da muka tashi da safe za mu fita makaranta ko muje kasuwa. shi brek past yana da matukar amfani kuma ana yinsa ne mai rike chiki kuma marar nauyi sabida mutum kar ya tafi makaranta ko kasuwa ya zamanto yana samun damuwa. Kaman yanda muke gani, fannin brek pas karin kumallo ne wanda aka dafa taliya ga ta nan aka sarrafa ta, taliyarma kamar taliyar da ake kira taliyar indomi kenan taliyar yara bayan an gama sarrafata an zo an samu kwai an soya an dagargaza shi za azo a sami abinda ake kira da agada, agada dai kowa ya san cewa wata ayab ce wadda ta rika wacce ake ayabace ta musamman wacce ake gasata. Bayan an gama wannan za azo a saa kayan lambu a yayyanka kaman su tumatir, albasa koren attaruhu da sauransu, sai azuba akan wannan girkin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

Kamar yadda muke gani wannan shuka ce da ake yin ta a cikin gona kuma wannan shukan da dukkan alamu shuka ce ta gyada ko kuwa wake, wandan sune sukeyin yadon su a kasayayinda mutum yaza zaizo yay shukassa in yaga damuna ta gabato. Yayain da damuna ta gabato mutum zai zo ya gyara gonarsa, bayan ya gyra gonarsa zaizo yai hudada kunya kunya, bayan ya fidda wannan kunya kunyar sannan zaizo yamo irin abunda yakeso yazo ya shuka a cikin gonar ta sa. bayan ya samo, zai zo yadinga bin wannan kunya kunyar ne yana zuba wannan iri wanda yake so ya fito acikin gonarsa yin girbi inya yi sai yazo yami wannan irin nasa in ya zuba, sai ya binne aciki acikin kasar. in ya binne wannan irin nasa a cikin kasarzai ba ta daidai lokacin da takeso, wata dayane ko wata biyu ko wata uku, yana zuwa yna gyagyaran gonar sannan yana ciccire abubuwa kamar ciyawu daga jikin shukar tasa domin kar su hana ta yin girma.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

kaman yadda muke gani wannan ita ake kira da agada. Agada shi ne ma’ana filanten wannan bayanan an gama shuka ta ne an cicciro ta daga jikin bishiyarta, to in aka cirota daga jikin bishiyarta tana zuwa ƙunduma ƙunsuma ko wat guda ɗaya ta zuw a goma ko kuma sama da guda goma in aka ciccirota za’a cirota har kusan da reshe ɗinta in aka ciro da reshenta sabida gudun bushewanta da saɗɗauri kuma yawanci ita ma’ana kayan da bata so a tsunkosu jima a ƙasa sabida zata iya lallacewa kuma lallacewa yana farawa ne daga bawonta ne ke fara ribewa in ya rube tsutsa zata iya shignata kuma in tsutsa ta shigeta ta lallace kenan. kamar yadda muke gani nan, an kawo ta ne a gurun siyarwa ga masu siyar da ita nan abakin shago a bakin titi an jejerata ana jiran masu siyanta ko masu bukata su zo domin siyanta. Ita ma anayin amfani da ita ne a gida, sannan ana iya soya ta ne tare da mai, sannan ana kuma iya bare bawonta domin gasawa.

Yauwa kaman yadda muke gani wannan ana kiransa da ɗan ƙarami kurƙi ma’ana ko ko za mu iya ce me rafi kenan da Hausa shi rafi ana ajiye shi ne a cikin yana cikin akwai wanda yake cikin gona sanna akwai wanda yake geben gona. Bayan da rafi yake fitowa shi ne yayin da ake ƙwaƙwule ƙasar waje dan yin wani aiki fadala ko yin wani gini a gefe to wannan ramin yana iya yana zamane b aba ƙasa a ciki shine in anyi ruwan sama ko ruwa me yabanya yazo mucewa ya wuce to zezo ya din taruwa wa jen nan yin hakan kuma yanasa abubbuwan masu raini suzo dinga raywau kamar kifaye karwashi ko kuwa tarwatsa harma da kwaɗi suna iya zuwa wajen nan su tare domin rayuwa a wajen sabida ruwan da yake wajen da kuma ciyayi da suke wajen dun har kifi da dodon kwaɗi ana iya samu a jikin wannna rafi na ruwa koko a ce ɗan ƙaramin kogi wanda ruwa yake taruwa a wajen sannan yana gefensa yana iya fitar da shukoki.

Wannan yana nuna yadda in mutum ya gama girbi na musamman kayan lambu ko makamantansu yanda za a yi ya ware su ya domin alkintawa ko kai wa kasuwa ko kuwa amfanin gida da farko mutum bayan ya yi wannan girbi nasa da ya yi a gona zai zo domin ware masu kyau na daga jikin wannan kayan lambu nasa yanda za a yi ya ware masu kyau akwai abubuwan da ake ƙira ko tumatiri ne akwai wanda ake ƙira na cin salak shi tumarin cin salak kowa ya san shi tumatiri ne lafiyayye wanda ake amfani da shi yayin cin salak kuma akwai tumari da yake gwalgwaje gwalgwaje shi ne wanda ya fara samun matsala ko ko ya fara riɓewa ta jikin fanni fannin nasa jikin wani sassan nasa shi wannan shi ake ƙira da gwalgwaje shi gwalgwaje an fi yin amfani da shi ne wajen yin miya a gida domin saboda ya fara riɓewa sannan mutum zai zo ya ware wanda suke sun nuna sosai a kowane kayan marmari akwai yanda yake nuna kalar tasa nunar wani ja zai yi shi ne alamar nunan sa wani ya yi ruwan daurawa shi ne alamar nunan sa kamar tumatir shi dai in ana so a gane wanda ya nuna shi ne za a ga ya yi ja to mutum zai ware wanda ya nuna da wanda shi kuma bai nuna ba sannan mutum zai ya ƙara ware wanda yake manya-manya a jikin kayan daidai ya yi garbi sannan ya ware ƙana-ƙana sannan ya ware wanda suke saffa-saffa kenan daga jikin kayan marmarin ko kuwa kayan lambun ko ko wanda ko kayan gona wanda ya je ya yi wannan girbi sannan mutum bayan ya ware wannan zai ware masu kyau wanda suke sosai wanda za su iya ajiyuwa su wuce kwana daya ko kwana biyu ko ko su yi sati sannan zai ware wanda su kuma ba za su jima ba za su iya yin tsutsa ko ko su lalace sannan ya zo ya wanke wanda suke suna buƙatar san wankewa a cikinsu

Kaman yanda muke gani wannan shi ne yanda ake yin donot ko kuma cincin ko kuma in ce mitifai ma’ana abubuwan da ake amfani da filawa yayin yin karin kumallon safe ko kuwa in ce da daddare ko kuma a haɗa da lemu a ci shi. Wannan abun ana yin sa ne mace za ta samo filawa in ta samo filawa za ta samo magi da mai da ruwa sannan ta samu kwanonta ta zuba wannan filawan. Bayan ta zuba wanan filawan za ta zo tasa hanu ta dinga caccakuɗawa tana haɗe su tana mumunrza hannunta a ciki, sabida abubuwan se ya zaman to sun haɗe jikin su bayan ta gama wannan za ta murzula shi ɗaya bayan ɗaya bayan ta gama kutsutsura shi ɗaya bayan ɗaya sannan zata sami kwalba koko micciya domin sa wanna abn a cikin faranti yazo yayi fale fale bayan yayi wannan fale falen se azo a samu toka a yayyanka bayan an yayyankashi se azo a samu nama wani abun ko kifi azo asa a ciki bayan ansa nama ko kifi ansa se azo a samu mai wanda akasa a wuta sabida soya wannan abin.

Nan yadda muke gani shi ne yanda ake saka iri a cikin gona. A duk lokacin da mutum ze zo ya sa wannan iri a cikin gonansa se ya tabbatar da cewa ya gama gyaran gonan ma’ana ya gama su huɗa da gyaran gonan da ciccire duk wani yayi da wani shuka mara amfani ko kuma mu ce wata shuka wadda take hana shukarsa, za ta iya hana shukarsa tayi rayuwa koko za ta iya kashe wannan shukar bayan mutum ya zo ze kamar yanzu mutu ze shuka dawa ko kuwa masara kamar yadda muke gani. Wa nnan dawace mutum zezo ya samu irir irin na dawa sanan ya rinƙa bin wannan kunya kunya da ya yi yana buɗe cikin ƙasa yana sawa yana rufewa da hannu ko da ƙafa ko kuwa da injin da ya bayan ya gama wannan ze iya tafiya ko kuwa yazo ya cika wanan kasan wajen domin yin banruwa ta haka zebi wannan kunya kunyan duk gaba ɗaya yabi ya rinƙa musu yanasa wannan iri irin shi yana da adadi anasa gud ɗaya koko biyu in mutum yanason guda biyune zasu fto se yasa biyun in ɗaya yake so se musa ɗaya.

Wannan shi ake kita da garin tuwo. Garin tuwo dai kowa ya san shi kala-kala ne, akwai tuwan da ake yi da masara, sannan akwai tuwo wanda ake yi da dawa, sanan akwai tuwo wanda akeyi da alkama duk gaba ɗaya ana yin su ne da gari. Yanda ake mayar da masara ta koma gari shi ne uwar gida za ta auno adadin masaran da take so in ta je ta aunota za ta sami akai niƙa a samu buhu a zuba ta, sannan aje a niƙo ta a cikin inji ko kuwa cikin dutse da dutse. Bayan an gama wannan gatan za’a dawo mata da ita se tazo ta sami kwano da zuba bayan ta samu kwano ta zubata se ta zo ta sami ruwa ta haɗa garin nan tare da ruwa ta jujjuya su sanna zata sami tukunya in tasamu tukunya zata ɗaurata a kan wuta ta zuba ruwa sannan ruwan nan ya fara dafuwa zata zo ta samu wannan gari da ta haɗa a cikin robar ta in tazo ta sami garin zata smai wannan ruwan ta zufa ya fara dahuwa se ta zubashi a cikin wannan tukunya bayan ta zubashi a cikin wannan tukunyar.

Kaman yadda muke gani wannan shi ne yadda ake raba abincin a cikin gidaje na karkara da na birni a duk lokacin da zaa raba wannan abinci ana tattaro kowa da kowa sannan azoa kiga su saboda kar azo a raba ban a wani sannan a dakkokwanuka da zaa zuba wannan abinci zaa fara zuba wa mai gida bayan an zuba masa sai a zuba wa sauran yan gida nasu sai a rika kiransu daya bayan daya suna karban nasu abincin kaman in suna aikin gona zaa iya kaimu su wannan gona ko kuma a ajiyae musu.

Kaman yadda muke gani wannan shine dodon kodi dodon kodi wata halitta ce wanda take zuwa wata halitta ce mara sauri ko mutun ne yake abu zaa ce masa kana abu Kaman dodon kodi saboda bata dogon zango sannan dodon kodi yana rauwa ne a inda akwai danshi sannan rashin ruwan na iya sawa ya galabaita ko kuma ya mutu sannan ana iya sarrafa ta ayi girki acita amatsayin nama naman sa dai Kaman kifi yake sannan ana iya amfani da shi a yi ado a jikin riga

Wannan shi ne yadda dodon kodi yake rayuwa a gefen kogi daman shi dodon kodi masoyin danshi ne sannan ana iya kiwon wannan halitta na dodon kodi sannanyana so wajen da yake akwai yashi ana kiwon sa Kaman adda ake kiwon kifi a dinga zuba masa abinci saboda suma ana iya cin su sannan akai kasuwa domin suyarwa shima ana iya yin noman sa Kaman a haka dan karamin kududdufi Kaman yadda kifi yake sannan dodon kodi yanada wani koko a bayansa wanda wannan kokon yana bashi kariya sosai ko rana ko kuma in yajima bai je inda ruwa yake ba wannan kokon dake bayansa zai rike mai danshin ruwan da zai kai har wani lokaci.